Omusaadha ayemeleire ali siba ensawo edh'obutunda n'oghundhi atyaime nga ali ku mudaala ogw'enhaanha nga atunda n'ebintu ebindhi n'obutungulu ghale mu kiibo

Omukazi ayambaire omudhozi omunene ya yambala nhe empale endhirugavu alikuba omwaana akaama nga alinha nhe ensagho gyataire mumbali.

Endhovu dhilina elangi endhilugavu ela ghaigulu ku ndhovu ghaligho ebinoni byona eby'elangi endhilugavu, bino ebitera okwendha ino okuba okumpi n'ebisolo ela ku mbali wale ghaligho emiti nga miwanvu.

Empala nga etyaime ku muti nga elina omukila mughanvu era nga omuti gweriku gulina amakoola aga langi ya kilagala.

Ebbeedi edh'emiti nga dhili mu kifo ghe badhikumira oba ghe badhifukililila, nga kumbali ghale ghaligho ekigangu oba ebigangu nga ebindhi bibiise ku miti egindhi.

Omwaalo nga gulimu abantu bangi ghanho kublubalama nhi mu maadhi mulimu abantu abali ku sabalila mu maaato nga era ghaligho nha mayumba gebazimba ghainhuma ghanho.